Shikakulawo le shika kum. Ama ɖewo le shika mɔ gbɔ. Ama ɖewo le ŋe me anyi kum. Ama ɖewo nu ƒom. Ama ɖewo hã teƒa ɖe kpɔm.

Ame woame ene le afi ya ɖevi ɖeka nyɔnu ɖeka, ŋutsu tsitsi ɖeka woame eve, ŋutsu tsitsi ɖeka nye yevu wode asi ɖe na wo nɔnɔewo, ŋutsu ɖeka nɔ anyi ɖe zikpui me ŋutsu ɖeka edo awu ʋi.

Ɖeviwo agbame klɔm. Ŋutsuvia gazeme klɔm le emia sia emesia me. Nyɔnuviwo e filigowo kple aŋegbawo klɔm le anyigba le eŋugo yibɔ aɖe me.

Akɔdaʋi ɖo. Nyɔnu ɖeka eko akɔ ya woda gbalea va dadam ɖe akɔɖiŋgoa me. Ŋutsu ɖeka tɔ ɖe afi ma nyɔnua kpɔm. Ame aɖewo nɔ anyi ɖe kplɔ dzi enu ŋlɔm.

Amewo dzidzɔ kpɔm ewɔa ɖum, nyɔnu ɖeka ŋutsu ɖeka etɔ ɖe ŋkuame ewɔa ɖum, yevua wo ɖem emɔa dzi, ŋutsu yibɔ hã ewo ɖem emɔa dzi, amewo dzidzɔ kpɔm.

Ɖeviwo le nukpɔmɔ ɖe asi. Wo dzidzɔ kpɔm. Ame aɖewo hã le teƒe aɖe kpɔm. Egb le megba, ɖevi aɖewo do dzonu ɖe kɔ, eɖe hã do ɖe ɖe asi. Wosa avɔ ɖe ali

Amewo sugbɔ ɖe asia me dziƒoxɔ hã le asia me, amewo do awu vovovowo eva asime eŋuwo le emɔdodoa dzi eɖewo yiyim eɖewo gbɔgbɔm, ame aɖe edo awu yibɔ ye nye nyɔnu ɖeka.

Ŋutsuwo sugbɔ ɖe afi ya. Ŋutsuwo me dzudzɔ kpɔm o. Eɖewo do awu yibɔ. Woƒe ame ku. Amaa le aɖakame. Ye aɖaka le yibɔɔ. Mewo kɔ aɖaka ɖe abɔ. Amewo kɔɔ shi kɔ kɔtsyɔ ŋkume avi fam.

Amawo le eŋuɖoƒe. Ama ɖewo le eŋu kɔm ɖe eŋua me. Ama ɖewo etsi dzram. Ama ɖewo tɔ ɖi. ama ɖewo le ŋua gbɔ. Aa ɖewo kɔɔ shi kɔ kɔ da ɖe ŋua dzi. nyɔnu ɖeka kpe vi ɖe mɛ.

Amewo zɔzɔm yim ɖe yameʋua gbɔ. Yameʋua wokɔe kɔ zɔna mɔe. Ɖevia ɖe le edada ƒe ashi. Amewo le kpetewo ɖe ashi. Eʋua ɖe le yameʋua gbɔ. Woŋlɔ ɖe anyigba be ɖeka, eve, etɔ̃.

Ekpovitɔwo woame ve le xɔme. Ɖeka nɔ nyi. Ɖeka bi dom na heya ke nɔ nyi. Heya ke abia dom na amaa, edoo kuku, ɖeka ƒe lãme mekɔkɔm o. Atsike kple nuwo le kplɔ̃ dzi.

Eŋudraƒee ya. Ekplɔ̃ le enudraƒe. Ehalã hã le kplɔ̃ dzi. Eŋudzalẽ le afi ma. Fɔddzigbalẽ hã le kplɔ̃ dzi. Etiiwɔnuwo hã le ekplɔ̃ dzi.

Ahuhɔexɔ le ya. Afi ma lɛ wodrana enu le. Yevua tɔ ɖe mɔto eŋu kpɔm. Atikutsetsewo le exɔ me. Atikutsetsea ɖe le gota ele enu me.